Kano nno ke kabonero akawulamu ensi, Abazungu baatugamba nti ensi bagyawuliramu wano era buli akalaba amanya nti awo ensi w'eyitira; kali wano ewaffe ku lw'e Masaka.

Omusajja akutte eggaali, ayambadde essaati ya bikuubo, ataddeko enkoofiira emmyufu, ali mu kkubo eririmu mmalamu.

Bano Bakalamoja. Omu ku bo aweese omwana mu mugongo, ayambadde obutiiti obwa langi nnyingi: kyenvu, kikuusikuusi, kiragala, obumyufu. Basanyufu, bonna beetimbye ng'eggwanga ly'ewaabwe bwe libeera.

Akanyonyi akanuunansubi kali ku kiswa eky'enkulukuku mu ttale. Kalimu langi emmyufu n'omumwa ogwa kiragala, musongovu bulungi. Katunudde eno ku mukono ogwa ogwa ki? Guno ogwa ddyo ogulya emmere, gye katunuuzizza omumwa.

Emiti gyeserese ku lusozi emiyitirivu, gye gino egisereka enju. Giri wakati ku busozi waggulu. Obusozi bwonna bwonna bulabika bulungi, bujjudde kiraga omuyitirivu.

Enkobe zaali mu kkuumiro nga we zisalira waliwo ekiswa, omuddo, emiti mingi, kiraga kiragala nga muyitirivu. Ziri ssatu zisala kkubo, za kikuusikuusi naye ate bw'olaba mu kifaananyi, ziringanga enzirugavu.

Abakyala Abakaramojja beesibye obutiiti. Awo omu ku bo aweese omwana n'omulala aweese omwana. Bali mu ngoye eza kyenvu basanyufu bazibu. Bambadde obutiiti bungi mu bulago. Bambadde abamu balina engoye mmyufu abalala bambadde bitengi.

Ebire bikutte waggulu w'olusozi liringa ekkuumiro ly'ebisolo waliwo emiti gya muswaba wayitawo n'ekkubo emiti giri mu muddo mukulu egiri ku guno omukono ogulya emmere.

Na gino miti. Mulimu amakubo abiri agayita mu kibira kino, ekifaananyi kiteekwa kuba kyagikwata giri wa kiri waggulu. Oba kalitunsi? Alabika nga kalitunsi, girabika bulungi, gya kiragala ddala.

Akanyonyi kali ku bi ku buko ku buti bwe bayita obukomera; ka kyenvu, kalina omu omu omu omumwa gulinganga ogwa kakobe naye n'ekinsuti kya kakobe, naye obukomera bungi.

Embaatakabuzi eri ku mazzi, eri ku mazzi naye ate w'eri walinga ewali ekiti ate kyefaanaanyirizzaamu olwazi. Amazzi bagakubyemu omusana gukubyemu mu mazzi, gafaanana ng'akasana akaakavaayo.

Ono afaanana nga Kiyira; omugga gujjudde ama omugga gujjudde amayengo amayitirivu! Ekifaananyi kyonna kiraga omugga nga munene.

Ekeleziya w'Omukama aliko ekinazi, aliko omusaalaba waggulu, baamuteekako obumooli, aliko enkondo bbiri ennene! Amabaati tegalabika, tulaba emyango, enzigi n'amadirisa gaakwo.

Lutikko y'e Namirembe nga yeetooloddwa emiti emingi, baagisiba obujjansi n'amategula, emiti emiwanvu gino egy'ebinazi, eri ku kasozi kkulaamalungi, amadinsa geego agalaga eddiini y'Abakulisitaayo. Nkugambye!

Bino bimuli birimu kiragala ne kakobe, n'ebyeru oba byali wa... wansi wali, walabika waliwo amazzi kubanga byakula nga bitoogo enjuki ebiriko waggulu egenda enuunamu omubisi.